Kuyinto enhla kakhulukazi ukuthi thina intsha thina esisebenzayo sithengele abazali bethu abasemakhaya omakhalekhukhwini ngoba kwenza ukuthi benelise ukuxhumana lathi loba ngesikhathi bezenzela imisebenzi yabo yezandla enjengokuhlakula emasimini.

kuyakhuthazwa ukuthi omama abazithweleyo beyelinda esibhedlela ukuze nxa sokufike ithuba labo lokuthi bebelethe bethole ukuncediswa kusase masinyane ngabezempilakahle

Zikhona izibhedlela ezimbalwa ezisese labomongikazi abamhlophe zinjalo nje ziyizibhedlela ezizimele zodwa ezingasekho ngaphansi kuka hulumende

Loba nje imithi eminengi etshiyeneyo itholakala emakhemisi, banengi abantu abangenelisiyo ukuyithola leyomithi ngenxa yentengo yakhona ephakemeyo.

Kuqakathekile ukuthi nxa kusiba lemikhankaso yezempilakahle kuqoqwe lemidlalo etshiyeneyo ukuze intsha iphatheke ngokungcweleyo kuleyo mkhankaso

Kwenzakala ukuthi emagumeni ethu sihlale lezhlahlakazana ezilamahlamvu angumuthi wesintu ,owelapha ezinye izifo kodwa thina singakwazi.

Izihlahla nxa zihlumile zaba lamahlamvu aluhlaza tshoko zathela kanye lamaluba yikho lapho okubonakala khona ubuhle bendalo kamlimu kwezemvelo